ndiiki im mbato gar a jega ñeti caabi na lakas na nanuuma oxa ga uuma wiina mbiyan ñeti caabi naaga ananga leyaaye oxu jegeer na meen kaa fadna junni raw kiro kaa xupna junni waaw kaaga ga a num no ñetti caabi o jeg nge meen kaa fadna junni rawin kaane kaa xupna junni keene a jega teen ndaa in moom i mbiyooge naana in moom ka i leye in fop kam in rek fat i ndam ril kam in rek yaam jamano fee fele xaye waaga jeg soxla fo mbond kaa xupna junni to jegino o kenum na o kenum na ten taxu i ndamri toogu kam in rek ndaa normale no ke na and uuma o jega nge ka fodna naaga wariro raw ka xuppuna